sa 111Niriba n laɣim tori ayirimo bɛ gbibila filaaki nima filaaki nima ŋɔ sheŋa nyɛ zaɣa ʒehi ka sheŋa nyɛ zaɣa dozim bɛ mini polinsi daari taba polinsi ŋɔ gbibi marafa nima ka pili zipil'sabila.

Ashipti puuni n boŋɔ. Neesinim ayi n be ashipti maa puuni. Bukunim pala tiebuli zuɣu ka niesinimaa ayi maa gbubili. Barinim nyela ban do bɛ nyaaŋa, dundoli maa nyela zaɣa dozim

bidib' bila n-ʒi goota gbuni o zaŋla o nuu tabi o zuɣu bidib' bila maa nyɛla gbaŋ' sabinli liiga ʒee ka o ye goota maa puuni saɣiri mini ko' biɛɣu m-be din ni.

Paɣaba ayi nyɛ ban paɣiri ŋmana yino la yɛla chinchin niɛma ka pa sari sabinli ka yino so chinchini ka yɛ liiga piɛlli ka paɣa so bɛ luɣuli ni ka kooni saɣiri bia gba nyɛla ŋun ʒi bi luɣuli.

Paɣaba ni dabba n laɣim ʒiya bi gbubi la anfooni nima teebuli za bi sunsuuni ka buku nim pa di zuɣu bi shɛba gbubi la fooni nima ka shɛba tiri tabi nuhi.

Niriba pam n-laɣim be loori ni shɛba nyɛla ban sheeri na ban sheeri na ŋɔ puuni so nyaɣi baaji sabinli ka so jinjam waɣinli zaɣ'sabinli bɛ shɛba ye liiga ʒɛhi ka polinsi za tingbani ni.

Duu ŋɔ puuni kuɣusi ata m-beni teebuli gba beni teebuli ŋɔ zuɣu kapu beni di tamla pileeti piɛlli zuɣu kapu ŋɔ gba nyɛla zaɣ'piɛlli fulaawa gba beni tia za bɛ nyaaŋa dufɛya be kuɣusi ŋɔ zuɣu fotonima tabila dukpuni ŋɔ.

Sarati n niŋ ka yili lu yili maa nyɛla zaɣ' dozim niraba kahi yili maani niɛma yina sambanni kuɣusi bɛ niɛma ŋo ni soofa nim gba biɛni yili ŋo sambanni tirata biɛni shab bɛ tirata ŋo puuni bi zaŋ goriti niŋ tirata ŋo puuni

Niriba ayopɔi nyɛ ban bɛ kom ŋɔ puuni ŋɔ yili nyɛla din za be nyaaŋa ka tihi gili ba ti mali mori gba nimaa ni ka nyɛ zaɣ girin paɣ so be di puuni n nyɛ ŋun gbibi matiresi so gbib siliba ka kpana bɛ dipuuni

Niriba m mali alomo bɛ yela liiga piɛla piɛla ka gbibi samboori samboori ŋɔ zuɣu bɛ sabi pa asepti de rizoosi fo piisi sooja nima be bɛ gbini bɛ nyɛla sooja nima anahi ka pili zipila ban zooni maa yrla liiga piɛla piɛla ka bobi bob'piɛla piɛla.

Niriba n yina matuuka yiɣirigu puuni bɛ nyɛla silimiinsi bɛ so sola jinjiɛm sabinli ka piri namda sabinli ka wuɣi o nua o niŋla nyɛpobrigu bia bili so be o tooni ka ye liiga sabinli ka gbibi beebi ka o ma gbibi o nua ka nyaɣi baaji ka sheba na be Alapilee maa zuɣu.

Laɣiŋgu puuni ka bi ʒiya ŋɔ dabba ni paɣaba n laɣim ʒiya maa bi shɛba wuɣi la bi nuhi zuɣusaa foto giraava nyɛla ŋun bɛ bi nyaanga ha o yɛla liiga piɛlli gbanpiɛla n bɛ laɣingu maa puuni.

Paɣaba ata n ʒia bɛ paɣarila kapu nima ka so zaŋ o nuu tabi o zuɣu bɛ so gbibila kapu buluu kapu zehi mini boɣati nima be nimaani.

Niriba n-laɣim tumdi tuma bɛ malila sola kpɛhira hama be bɛ sani chamsi maa nyɛla chamsi ʒee so so jinjam sabinli ka piri namda sabinli ka kuriya o pilila zipiligu zaɣ'dozim ka so gba pili zipiligu zaɣ'dozim ka ʒiya ka so jinjam sabinli ka piri namda sabinli.

Niriba n ŋmɛri yili bi yɛla ninvuɣi bɔbigu bi zaa nyɛla dabba bi yiɛ liiga zaɣi dozim bi zaa pili la zupili piɛlla piɛlla bi yɛanga yiya gba biɛni loori bɛ nin polo gbaŋ bihi gba biɛni.

duu ŋɔ puuni kuɣusi biɛni dufɛya biɛni foto nim tabili dikpuni dikpuni ŋɔ nyɛla dikpuni piɛla teebuli biɛni ka labtop nima ayi pa dizuɣu kapu nim ayi gba tam dizuɣu ŋmani piɛlli biɛni ka vari bɛ di puuni kuɣu piɛla gba ʒɛ teebuli gbuni

Niriba n laɣim be duu puuni ka zabli niŋ bɛ pirigili yela kootu nima sheba ye kootu sabla so biɛni ka gbibi kamara ŋmaari ba so gbibi kuɣu o nuuni so biɛni ka ye kootu ka gbibi filaaki o nuuni so so jinjiɛm sabinli zaɣa waɣinli.

Jariyaari puuni so nyɛla ŋun be duu puuni ka ye liiga ʒee ka sɔ jinjam ʒee so gba zaa sɔ jinjam ʒee ka ye liiga piɛlli ka gbubi sɔɣu koona polinsi nyɛla ban be o tooni.

Ninvuɣu bobgu n za soola gbini so ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm piɛlli ka zaŋ o nuu labi o nyaanga ka gbibi fooni bɛ zooya ka pili zipil'buluu nima katiŋ ha pooli waɣala ayi gba biɛni yili piɛlli za nimpolo tihi gba zoo nimpolo.

Niriba n laɣim Alapilee gbini bɛ yela liiga piɛla piɛla ka so jinjiɛm waɣala ka sheba so jinjiɛm ŋmaa so sola jinjiɛm ŋmaa ka piri soɣasi piɛli la piri namda namda nima do tiŋa loba nima gba do tiŋa bɛ polinsi nima gna bɛ nimaani bɛ sheba bobla bobsiaɣa piɛla.

niraba n laɣam niŋdi raali bi mali sanbood nim bi sani ka doo pa dizuɣu ka pili zipili piɛlli ka kpa ninkpara bi ʒila moto nim zuɣu so biɛni ka yɛ liiga piɛlli ka paɣa ʒɛ o nyaangi moto zuɣu ka gbubi doo ŋɔ so gba biɛni ka yɛ liiga piɛlli ka pili zipiligu moto bobgu n biɛni loori karili gba ʒiri ninvuɣu bobgu chɛna

Loori n be kom ni. Ko kpiɛɣu n bala. loori maa nyela zaɣi pielli. Bidibbila tamla loori maa zuɣu saa. O be ye liiga ka zaŋ o nuhu n vuli o maŋa. Chamsi ya n be o nyaaŋa.